Atye ka neno yo ma opoke angwen kun odi tye i tenge angwen weng kun yone tye ma opoke aryo odine mukene wigi tye makwar mukne batine tye matar kun bene mutoka tye ka ngwec i yone.

Ati ka neno pikipiki ma dano aryo obedo iye laco ki dako ki dong giti ingwec idi yo ki dong ka mulwore ma ati iye cal ladit lobo ki cwe iye bim ki dong odi be ti nen odine mukene ti ki gedo ma gurofa ya malo bene pol ti nen maleng